Namda nim n shɛbi shɛbiya ŋɔ namda nim ŋɔ bi zaŋla gaya n zaŋ dihili nachiinsi gaya maa shɛŋa n nyɛ zaɣ piɛlli zaɣ nuɣso n titabili zaɣ ʒiɛ shɛli mali kom ka di nyɛ zaɣ vakaɣali

Dala ŋmɛribi ka n yuundi ŋo paɣa nyɛla ŋun yɛ nyingo korisi ka zaŋ chinchini so o nyoɣu dɛdɛ paɣa nyula ŋun dabi o tooni ka pam o zuɣu ka di nyɛ zaɣ waɣala ni zaɣ sabinli dabba ŋo nyɛla bin la ka yaa bi nyina

Bipuɣi bihi anahi n ʒɛya bɛ gbubi la siliba bɛ nuhi ni so lami ka nyili ɔnyina bɛ shabi yela chinchini daliya nima bi puɣin bihi ŋɔnyɛla. ban zaŋla bɛ nuhi tumdi siliba ni.

Kpaale nim n bɔŋɔ, kpaale nim ŋɔ puuni kodu beni, gonda beni kamantoonsi beni bɛ wali shaŋa gba nyɛla din lɔ n yili zuɣu saa,

Salo nyɛla ban be palli zuɣu. Bimpiɛla nyɛla din boobooi palli maa zuɣu. Jidambiisanima nyɛla din be palli ŋɔ yaɣili. Dɔbba ŋɔ shɛba nyɛla ban pili zipiliti.

Paɣa n mum ɔnɔli ka di yaagi bela ka ɔ nyina yina, paɣa ŋɔ nyala ŋun bɔbi bɔbiga ka so chinchini. daliya paɣa ŋɔ nyɛla ŋun gbubi zipili pɛri ɔnuuni paɣa ŋɔ nyaa, ŋa na chinsi bin yara n beni,

Paɣasara ni bihi bihi maa puuni bidibiga biɛni paɣasaribihi biɛni bɛ ʒila suŋ zuɣu ka tahapɔŋ be bɛ tooni tahapɔŋ maa zala sunsuuni ka ka bindira be tahapɔŋ maa ni.

salimbɔɣili ni ka n yuuni ŋɔ ŋmana ni gbambihi nyɛla din be kom puuni so sahirila kom n-niŋdi gbambila puuni ka nyɛ paɣisaribila ka o zabiri nyɛ zaɣ' sabila dabba nyɛla bana tam kom ŋɔ duli ka larim yaɣiri ka paɣa so chinchini ʒaya ka tam duli

Nachimbili n ʒɛya ka yɛ chinchin daliya ka o daliya puuni nyɛ zaɣ dozim ka o ni yɛ shɛli pa nyɛ chinchin goɣali ka o pili zipiligu ka zipiligu maa booi zaɣ sabinli ka kpa ninkpara doo ŋo boɣu zuɣu daliya zaɣ dozim n paya

Paɣib n-zaŋ nyɛ pɔbrisi n pobi binɔya paɣisozɛmi n gbubi o nuchee osola chinchini ka moto za onyaaŋga tihi nyala din be niribi ŋɔ nyaa ŋa nachimbili gba nyɛla ŋun za paɣi ŋɔ nyaaŋa.

Salin boɣali ni ka niraba biɛni ŋo Ninvuɣu shab bin biɛni ŋo nyɛla bin larim yaɣari doo tam kunkun zuɣu yɛ daliya piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa ka pirila namda muna so yɛla daliya nuɣso ka bɛ salin boɣali ŋo puuni

Lɔra ka n nya ka di ʒɛya salo nyala ban. be lɔraŋɔ sunsuuni, doo nyɛla ŋun tam lɔɔriŋɔ shɛli zuɣu jiran bisa nim nyɛla din be palli kpaŋa sagbana nyɛla dim be zuɣu saa.

Paɣasaribili n gbubi dala o zaŋla o nuu wuɣi zuɣusaa ka piri namda ka di nyɛ zaɣ dozim bihi nyɛla bin bɛ o nyaanga paɣa ninkurigu nyɛla ŋun yɛ chinchin daliyq ʒɛya

Paɣaba n kpabi bihi chɛna paɣa so nyɛla ŋun gbubi katawiya n zaŋli dihi daɣu ka so ʒi adiila o zuɣu ni nachimbili gba nyɛla ŋun tuhi paɣaba ŋɔ sɔli n ʒi adiila o zuɣu ni ka yaagi o napoŋ

Paɣa ni doo ni bihi ata n-ʒi gɔro zuɣu. Gɔro ŋɔ kom nyɛla din nyɛ zaɣ' piɛlli. Bihi ŋɔ puuni so lami ka nyili o nyina ka mali zabila ka di nyɛ zaɣ' buluu.

Niriba anahi n-ʒi kuɣisi zuɣu. Paɣiba ayi ni dɔbba ayi. Do' so nyɛla ŋun kpa niŋkpara ka ye daliya ʒee. Teebuli nyɛla din za bɛ sunsuuni ka kopu bihi tam teebuli maa zuɣu.

Gunlɔɣu n zɛya kabihi zɛ di gbunni bidibisi beni ka bipuɣinsi beni bipuɣinsi. nyala ban ye chinchini nema kabɔb. dibɔbsi bidibilso yala daliya nuɣusokadi tonto zaɣzɛɛ. kaso jinjam sabinli

Paɣasarili n la n nyili o nyina ka dalim chinchina chinchina ŋo nyɛla din su roba nim puuni paɣasarili ŋo yɛla daliya boɣa ŋmahi ka di nyɛ pinki ziipu nyɛla din bɛ paɣasarili ŋo daliya ŋo puuni

Paɣi sara ata m-be salɔ tooni n damdi bi maŋa binyala bin zaŋ salima binyara niŋ niŋ bi nyin goli ni bi napɔna ni bi gbal pina ninyala bin yari shaŋa din nyɛ cheeni nim beni. bi nyaa ŋa paɣisara lana beni. kanachimba beni.

Paɣaba n chɛni ka ʒiri taha yino nyɛla ŋun gbubi gaɣali din nyɛ zaɣ dozim paɣaba ŋo shab nyɛla bin so chinchina ka shab nyɛ ban yɛ daliya boɣa bihi tihi n ʒɛya ŋo ni dikili jina

Bipuɣungi n yɛ sitiri sabila ka ga agogo din nyɛ zaɣ sabinli o ʒila kuɣu shɛli din nyɛ vakaɣali zuɣu ka teebuli piɛlli bɛ o tooni ka labtop paya ka kolba tamya

Silimiimbila n-ʒi kuɣu zuɣu. Bihi gba nyɛla ban ʒi kuɣu zuɣu. Doo nyɛla ŋun za dundoli ni ka ye gɔɣili ka di nyɛ zaɣ' ʒee ka di bɔɣiri nyɛ zaɣ' nuɣiso ka o pili zipiligu. Silimiim paɣa ŋɔ kpuɣila o nuhi laɣim taba n-saɣisi o noli dede.

Paɣi sara n beni. paɣisara ŋɔ nyɛla ban la n nyili bi nyina, bɛ nyala ban ye nyiŋgo koliti ka di nyɛ zaɣi ʒɛhi, ka gbubi lahi n ʒiya bɛ zabiri nim nyɛla zaɣi sabila sabila ka shabi pam ka shabi dina bɛ pam.

Kom n doya ŋo ka vakaɣala do kom maa kpaŋa bihi anahi nyɛla bin kana ti zaŋ boɣati nima ni tahali tim kom ŋo ni ni bi toogi bia yino nyɛla ŋun zaŋ chinchini bobi ka pili zipiligu

ŋariŋ diba ayi m be kom puuni. ŋariŋ yiŋga kam puuni pɛɣu nyala din tamya nachimba ayi zila ŋariŋ yin ni. ka bihi ata zi ŋariŋ dim bala maani tihi nyala dim be kom kpaŋa.

Ziliji m-be palli zuɣu. Niriba nyɛla ban ʒi ziliji maa zuɣu zaasa. Shɛba ʒila di puuni ka shɛba gɔligɔli li. Ziliji ŋɔ kpaŋa niriba nyɛla ban zaya.

Wooduropu ŋmaa din nyɛ zaɣ piɛlli ka n yuundi ŋɔ ka baanjira din nyɛ nashaara dini ka di ʒɛya laati nyɛla din nyo dikpuna nyɛla din nyɛ tampilim kom ka bi kpahi taabo ka zaŋ diɣi zaŋ figisi di puuni

Paɣi sarili. ŋun ye daliya dozim. n ʒiri tahili ka bɔb bɔb dozim, ɔzaŋla bɛni n lɔ ɔshee zuɣu kadinyɛ zaɣi sabinli laati nyɛla din beni jiranbisa nyɛla din be palli yaɣili salɔ nyala ban be palli ŋɔ zuɣu.

Dabba ayi n ʒɛya ŋo do yino nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka do yino kpa ninkpara ka pili zipiligu ka zaŋ mashin ni o korisi ŋun ʒi kuɣu zuɣu ŋo zabiri Anfooni nyɛla din tabi dbi zuɣusaa

Paɣiba ayi n be salɔ tooni paɣibŋɔ nyala. ban wari waa nyingo koriti bela bi nyingoyani ka bansi piri bi bɔɣkan pina ni bi nuchahi binabani. gba nyala bin piri bansi ŋɔ shali.

Zahim m be gbambil puuniŋɔ paɣisara nyala ban zan tab ŋariŋ. nachimbili nyala ŋun ye. daliya nuɣuso, kadi boo zaɣpɛli ka ɔgbib ŋariŋŋɔzɛya ,zahim ŋɔ nyala dinm be. gbambihiŋɔ puuni. gba mini bɔbigu.

Bipuɣin bili ŋun pam ɔ zabiri kadi nyɛ zaɣi ʒɛhi ʒɛhi ka nyɛ zaɣi sabinli, ɔ ʒila cheche zuɣu ka zaŋ zipiligu din nyɛ zaɣi sabinli n bɔbi, bipuɣinbiliŋɔ nyɛla ŋun ye goɣili ka di nyɛ zaɣisabinli ka so jin jam mŋaa

Paɣa n-ʒia n-chimdi waagashe. Paɣa ŋɔ nyɛla ŋun so chinchini ka ye daliya bɔɣibihi. O bɔbila bɔbiga ka piɛɣu za o nuzaa zuɣu. Siliba nyɛla din tam sala kurifootu zuɣu. Gbambila nyɛla din za paɣa ŋɔ nudirigu.

Tipa dibaayi nyɛla din bɛ anfooni ŋo puuni so ʒila piiroda puuni ka yɛ daliya piɛlli piiroda ŋo nyɛla zaɣ dozim tipa nim ŋo nyɛla zaɣ ʒiɛhi

Laa m-bɔŋɔ. Laa maa nyɛla la' sabilinli. Laa maa puuni bɔraade nyɛla din beni. Paya gba nyɛla din be laa ŋɔ puuni ka gal' duɣira gba nyɛ din be laa ŋɔ puuni. Laa ŋɔ puuni ʒɛ' varivari nyɛla din beni m-pahi.

Paɣisaribila n-ʒi nyamanyama ka di be tahapɔŋ ni. Tahapɔŋ maa puuni biraashi beni din sahiri zuɣiri ka binshɛɣu din polishiri namdanima gba beni.

Bii n zi doo tooni bii maa nyɛla ŋun yaagi onuu ni hamma n ŋmari kuɣa nuu nyala din gbubi kuɣuli nzaya dooŋɔ nyala ŋun pili zupiligu kaye daliya bɔɣi bihi.

Doo n za zabuura gbini n kpuɣi o nuu tiriti bihi bihi ŋɔ nyɛla ban ʒi ta paɣa zuɣu kundu nima nyɛla din be bihi ŋɔ Sheba nuuni bihi ŋɔ so nyɛla ŋun kpuɣi o nuu zuɣusaa.

Bɔraadenima ka n nya ka di pa teebuya zuɣu naanzua ɡba nyɛla din pa teebuli zuɣu paɣa nyɛla ŋun ʒi takalɛm ɡbunni ka so chinchini ka bɔbi bɔbiɡa paɣiba nyɛla ban be palli zuɣu chana ka piri namdanima paɣ' shɛba nyɛla ban kpabi bihi